Tsinzukhi tsitsile tsabotokhelele khusisaala tsibusile tsingaali tsiri, tsinzukhi nibwo buwuukha bufiti, buwukha tsinzukhi i'tsi shina tsilimo kumugaso ate tsaba tse bulabe, kumugaso kwayo tsikhuwa bubuukhi babandu babulya ate ba bajanjaba shikhololo nendi tsebulabe nga tsakhubotokhelele tsinyaala tsakhuluma tsakhuluma tsakhukhonya